Abaana bashatu bariyo nibareebera omukyoma kya karimagyezi nibareeba ebintu ebirihare Kandi enyuma yaabo hariyo enju eshakaize ebinyaatsi kandi bajwaire emyenda nkeine erangi eya bururu hamwe na mutare

Omushaija aine esaati eri omu rangi erikutukura kandi n'empare eri omu rangi eya bururu ekwatsire munonga. Omu ngaro ze ainemu akakomo kandi ainemu n'akaguha kari omu rangi eya bururu. Aha rubaju hariho obutimba obwine omuguha gw'enyabubiri guri omu rangi erikwera n'akandi kari omu rangi eya bururu n'erikwiragura. Aha rubaju hariho omuntu aine esaati ey'erangi ya bururu.

Ekizimbe ekiine erangi erikwera kyine amaduuka omu maisho. hariho epiki aheru Kandi ekizimbe eki kyine ebyapa byingi aha rubaju hariho enku Kandi na n'embaho aha rubaju hariho emiti n'oruguuto rwakoraasi omu maisho.

Abashaija babiri bari omu bwato bw'ekiti kandi bainemu omwana kandi omushaija omwe ajwire ekooti y'erangi yakitaka kandi ondiijo aine eshaati y'erangi yakinyaatsi bari aha rubaju rw'enkungu kwonka omu maizi hariho ebinyaatsi bingi kandi n'eshaaha z'eihangwe

Obudeeya buna burimu emicungwa kwonka obudeeya bubiri obukubanza burimu emicungwa Kandi bwe bwashami Kandi emicungwa emwe eshazire Kandi emicungwa egyo eri omu rangi ya kinekye.

Omukazi nana omwana bari aha bigyere bariyo nibashomoroma amapapa g'obutunguru kandi aha rubaju hariho emisiri hariho nana emiti aha rubaju, omwana aine eshati einemu erangi erikutukura nana eya kicungwa

Omwani mubisi Kandi mwingi guri aha kiti Kandi ekiti ekyo kiine amapapa kandi nikireebeka n'eshaaha z'eihangwe kandi ekiti ekyo kiine obutaagi obw'erangi erikutukura.

Zakaroti ziine n'amapapa ziri ahansi kandi ziri omu rangi ya kicungwa kandi aha rubaju hariho akatasa karimu eshenda kandi eshenda egyo eri omu rangi erikutukura kandi akandi akatasa nikatukura kwonka karimu eshenda eri omu rangi ya kinyaatsi aha rubaju hariho ebafu erimu emyongo kandi emyongo egyo eri omu rangi erikwera na na eya kinyaatsi.

Enyamaishwa nyingi ziri omukishaka kirimu obunyatsi obwomire harimu nana emiti mikye kandi aha rubaju hariho emigongo mingi enyamaishwa ezi ziri omurangi eyakitaka Kandi zaine amahembe magufu

Amarobo mingi gari aha kiti kirukwera Kandi ekikozire nk'orugo Kandi ahansi haruho embaho ezirukushushana nk'erangi ya kitaka Kandi ahansi haruho enyanja mpango.

Abaana baingi abaine ebiteteya na sikati omwe aine ekiteteya ekiri omurangi eya kinyantsi kandi bekoreire ebidomora by'erangi eya kinekye ahamitwe yabo bari omukutambura omuruguuto rw'itaka kandi omumbaju harumu ebishaka n'emiti.

Eminekye eshazire omu mpagara kandi eri omu rangi eya kinekye neya kinyaatsi eri aha bitemeere kandi hariho n'eri omu safuriya emwe hariho ekiri ekoota kandi ei batakashazire byona babitire aha kadeeya hamwe n'aha mbaho.

Omushaija ari omu nyanja kandi enyanja egyo erimu obukungu eyemereire aha kakungu kandi aine eirobo omu ngaro naatega eby'enyanja kandi n'eshaaha z'ekiro

Enyanja erimu amaizi agarumu ibara eriri omurangi ya kinyansi hamwe n'erukwera ahankungu haruho omushenyi Kandi hariho n'obukungu bukye oburuho ebinyansi ebyomire aha rubaju haruho Ibare Kandi haruho n'emigongo eyomire Kandi eri miraingwa.

Omukazi ajwire burawuzi etaine mikono kandi ariyo naareebera omu kyoma kye ekirikuteera ebishushani arikuteera ebishishani eseeri kandi omu ngaaro ze ayinemu ebikomo by'emiringo etarikushushana ayemereire kandi ari aha nkungu aha rubaju rw'enyanja, enyima ye hariyo ebizimbe bingi n'emirongoti

Oruguuto rw'itaka niharabamu piki piki eriho omuntu Kandi aharubaju rworuguuto orwo hariho amaju magufu gaine amabaati garikwera Kandi aharubaju hariho ekishaka hangahari hariho omugongo kwonka omugongo ogwe gurimu amaju maingi agamwe gaine amabaati garikwera agandi nagari kutukura

omwishiki muto aine ekiteteeyi ky'erangi ya kicungwa, ayemereire aha rubaju rwe hariho akafuregye kandi aha rubaju hariho akameza nana n'entundubare eriho amakara, enyima hariho abashaija babiri, biine omwana muto ayemereire kandi hariyo n'akatebe kakye k'erangi ya kicungwa hariyo n'ekitookye hamwe n'ekyapa ky'erangi ya kinekye

Omushaija oine engunguru erikwiragura agikiriize ari ahu barikwiha amaizi kandi hariho n'abantu baingi baine ebidomora Kandi bemereire bariho nibataha amaizi

Ekinyonyi nana akakooko byemereire aha ngabo hariho eicumu hariho eizooba, hariho engoma hariho nana emigyera hariho omwani biri omu rangi erikwera Kandi biri aha rusiika narwo rurikwera aha rubaju hariho emiti

Omugyera guriyo gurimu amaizi mingi Kandi aha rubaju hariho amabaare mahango n'obushozi hariho emiti eri aha rubaju rwagwo mugyera

Abaana baingi barotami abandi bashutami ahansi Kandi abandi bemereire omwe ari omusaati y'emikono miraingwa eri omu rangi ya bururu abandi bari omu rangi erikutukura Kandi ondiijo aine ey'erangi eya bururu kwonka teine mikono Kandi ondiijo ashutami ahansi kwonka tajwire esaati enyuma hariyo abantu bemereire.

Omushaija ajwire atiine mikono kandi arubasire aha kigyere aine ebitookey aha gaari kandi abikomireho akandi omu mahembe g'egaari harimu ekishweta kiine erangi eya kitaka nana erikwiragura ayemereire aha koorasi

Omushaija ajwaire esaati y'erangi ya kinekye omu ngaro ze akwatsiremu ekipapura kandi omu kipapura omwe ariyo naateekamu shumbusha aha kataasa kariho kafuma gurukire karimu zashumbusha nyingi kandi aha meeza aha rubaju hariho engano n'ekituubisa ebi yaaba naakora enyuma ye hariyo ekiti n'omwana ojwire empare erikwiragura.

Oruguuto ruhango rurimu abantu abantu baingi hamwe nana za boda boda kandi harimu n'emotoka kandi arubaju hariho ebizimbe biringwa bya zakanyina kandi na ahaifo yaayo orubaju orw'ahaifo hariyo emotoka nyingi zitaire orunyiriri

Ekisangarana kyekubiremu Kandi kyine erangi nyingi nk'eya kicungwa n'erikwiragura Kandi ahansi ahikiri hariho omwata Kandi omwata ogwo guri omurangi ya kinyaatsi.

Eryato ry'ekiti riri aha mugyera kandi omugyera ogwe nimukye munonga kandi ahamwe ahu riri hariho enkuugu kandi aha rubaju hariho ibaare kandi n'omwanya ogurimu obunyaatsi bwingi kandi harimu n'omuti rwagati.

Aka nakagari akabarema Kandi omuzeyi akashitamimu. Akagari ako Kari omurangi ya buruuru na n'erikwiragura. Omwojo oriyo namustindika ajwire esati erikutukura na n'empare erikwiragura. Aharubaju hariho emotoka Kandi na za pikipiki na na'bantu ahansi y'omuti.

Ekitookye ekiine erangi eya kinyatsi kiine omukankana gwine ebimuri omunda Kandi ebimuri ebyo biri omu rangi eya kinekye hariho akanyonyi akaine erangi erikwiragura nana erangi eya kinyatsi kari aha mukankana

Enturegye ishatu ziriyo nizirya obunyasti kwonka empango eriyo eyemereire Kandi enturegye ezo zeine ebibara ebirikwiragura na na ebirikwera. Ziri omu binyaasti Kandi na na ebiti byingi.

Omushaija ajwaire esaati erikwiragura omu ngaaro ze ajwairemu empeta kandi akwatsire ekicupa ekirimu omubazi ogw'okwita obukooko bw'omu ngaro

Amaato maingi againe erangi erikwera nana eya bururu gari omu nyanja kandi aha rubaju hariho orurembo orurimu ebizimbe biringwa bya zaakanyina nyingi munonga

Akafuuha kashakaize ebinyatsi hariyo niharugwamu omukazi kandi aine ekitemere aha mutwe Kandi ayezirikire ekitengye omunda kandi aha rubaju hariho ekitara kiine amaguru ahansi kandi kishakaize ebinyantsi Kandi aha rubaju hariho emitumba eine endeere ndaingwa kandi hariho nana emiti aha rubaju

Eky'enyanja kyashami kandi kibire nikirebesa amaisho Kandi bakyiha omumaizi kiri omungaro z'omuntu kandi kiri omurangi nkerukwiragura n'eyakinekye kandi ahansi hariyo amaizi maingi.

Abazaani bariyo nibazaana kandi bajwaire ebijwaro ebiriho omusharaba kandi biri omu rangi erikutukura, eya kinekye nana eya buruuru bariyo nibazaana kandi enyuma yaabo hariyo abariyo nibabareeba biine ebijwaro ebitarikushuushana nka ebiri omu rangi erikwera, erikwiragura n'erikutukura kandi nikireebeka n'eshaaha z'eihangwe.

Aboojo babiri bariyo nibazana omupiira omu mbuga kandi omwe ajwaire ebijwaro ebikwiragura kandi ondijo ajwaire esaati ya buruuru kandi n'empare erikutukura aha rubaju hariho ebiti ebiine ebimuri by'erangi ya kinekye kandi n'ebindi by'erangi ya kinyaatsi.

Omushaho ajwire eshweta y'erangi erikwera nana ekyoma ky'okupima okuteera kw'omutima omu ngaaro ze ainemu esiimu kandi ariyo naagikoresa

Omushaija ariyo natsindika egaari Kandi aha gaari aho hariho ebitookye bingi hariyo omuhanda kandi enyuma ye hariyo abashaija babiri hamwe n'abandi bantu bariyo nibatambura barikwizira omu muhanda hariyo emotoka nana piki hariyo ebizimbe nana ebikondo byamashanyarazi

Ogu n'omuzijiti muhango kandi gwine obundi bushengye ahaiguru kandi gwine erangi eya kicungwa kandi aha rubaju hariho emirongoti miringwa kandi hariyo nana ebiti bingi